ci cadre projet tekki jigéen mi nga xam ne USAID ñoo ko financé ak ci ndimbalu Jokalante ak Fapal <music> ñoo leen di may seen ñaareelu émission bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Louga FM RTS ñu war a waxtaanee nag entreprenariat féminin kañ lay doon alxames ñent jàpp juróomi waxtu fii ci Louga FM RTS <music> ak seen xarit Amady Ba le baron de l' ambiance fan la jigéen ñi mën a jaar ngir mën a bindal seen i bopp ay projets fan la jigéen ñi mën a jaar ngir taxawal seen entreprise loolu nag lañuy waxtaanee fii ci Louga FM RTS alxames bii di ñëw <music> waaye yéen tamit mën ngeen a laaj balaay émission bi di yegsi ci 33 879 30 82 <music> 33 879 30 82 <music> seen i laaj nag dinañu leen indil tontu yi ci biir émission bi alxames fii ci Louga FM RTS 88.7 ñu ciy dalal ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu entreprenariat féminin <music> <music> kon nag yéen ñi nga xam ne da ngeen i déglu Louga FM RTS bu leen kenn netali émission bi <music>

voilà jërëjëf <hesitation> mbokk yi ci <hesitation> déglu bi ngeen di déglu Louga FM RTS <hesitation> 88.7 <inhales> ñu déllusiwaat comme niñ ko waxee ci <hesitation> bande annonce bi ñaareelu émission yi nga xam ne <breath> waa Jokalante ànd ceeg waa Fapal jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi rawtina donc femme entrepreneur yi <inhales> tay jii nag ñu war a waxtanee dèjà sax li nga xamante ni moom mooy <hesitation> jigéen ñi ani fan lañu war a mën a jaar ngir taxawal seen entreprise bopp <inhales> <hesitation> comme ni ñu koy baaxoo di ko defee rekk émission bu jot amati mbégte <inhales> dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Fapal rawatina Ibrahima mi nga xam ne <inhales> <hesitation> kenn dootu ko présenté ñi nga xam ne ñoom ñooy <hesitation> déglu Louga FM RTS <hesitation> 88.7 <inhales> amati mbégte ak bànneex di ko dalalaat fii ci Louga FM Ibrahima maa ngi lay nuyu
<hesitation> jërëjëf Amady <hesitation> ñu ngi lay fay
mbaa yaa ngi am jàmm
ñu ngi sant bu baax a baax a baax
naka <hesitation> tàngoor wi
waaw tàng na jër moom <noise> <hesitation> sant rekk alxamdulillaa
voilà ni ñu koy baaxoo di ko defee rekk <hesitation> tay jii ñëwati nga fi si ñaareelu émission bi <inhales> ni ñu ko waxee tamit <hesitation> tay ñu war a waxtaanee <hesitation> li nga xamante ne moom mooy entreprenariat:frs féminin <inhales> loolu nag xam naa ne ci kanam tuuti tamit du ñàkk am ku la wétali ci li nga xamante ne moom mooy <inhales> studio bi
<hesitation> jërëjëf Amady <hesitation> asalaamaaleykum wa raxmatulaaxi taalaa wa barakaatuxóo mbokki auditeurs Louga FM <hesitation> ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen <hesitation> gërëm ci <hesitation> déglu bi <hesitation> di <hesitation> ñaan <hesitation> ci weer wi ñu nekk muy weeru màggal nekk weer wu barkeel nekk weer woo xam ne nii <hesitation> ñu ngi ñaanal ñépp jàmm di ñaan suñu borom tam ñépp ñi màggali dem ci jàmm

<hesitation> comme ni nga ko waxee tay jii dañuy fas yéene waxtaanee ak yéen <hesitation> fas yéene ko ànd ak % mère Anta Gueye

waaye itam nekk <hesitation> présidente kuréel des femmes bu Fapal <hesitation> ci Kelle Gueye maanaam jigéenu Fapal yépp moo leen moo leen jiite
tay jii nag ñu fas yéene waxtaanee ci <hesitation> entreprenariat féminin
<hesitation> ci diwaan bi
voilà loolu am na solo entreprenariat féminin d' abord ci ñi nga xam ne ñooy déglu ak ku mel ni man <inhales> xam nga tay nag dañu ko jagleel jigéen ñi

waaw xëy na buñu ko doon kii rekk dina xaw a <hesitation> kii waaye mooy <hesitation> bépp yëngu-yëngu boo xam ni jigéen ñi ñu ngi koy def
waaw muy jur dara <hesitation> te jigéen ñi ñoom yanul ko seen <hesitation> maanaam gàddul ko seen bopp

<hesitation> <hesitation> <inhales> ci diwaan bi fii jigéen ñi nag léegi ñu ràññe leen ci seen jàmbarte ñuy yëngu ci wàllu woowu <inhales> tay jii <hesitation> dañu ne ë li nga xamante ne moom mooy <hesitation> généralité de <hesitation> sur l' entreprenariat <inhales> des femmes tay jii boo ci doon wax fii ba suba xam naa du ci jeex

hee moom kay xam naa moom <laughs> li gaayi yi wax comme ne gars yi naan tekki jigéen ñi lu tax tekki góor amul

waaw <laughs> lépp rekk nañu ko nangu <hesitation> comme ni ko fi ninn <hesitation> <noise> di faral di waxee <hesitation> en tout cas ñun niñu ko gisee mooy que ne <hesitation> kii <hesitation> Sénégal dafa am benn plan boo xam ne dafa ko tëral mu jëm cii <hesitation> égalité ak équité des genres loolu itam ñu ngi ko jëlee ci PSE <hesitation> nguur gi dafa tëral ay ay ay yoon yu bari ay xàll yu bari jël itam ay projets yu bari jël itam ay ay pexe yoo xam ne teg na ko ngir jàppale <hesitation> jigéen ñi ci seen wàllu koom ci sen wàllu yëngu te ñépp xam nañu ne sur le au point de vue statistique <hesitation> Séné <hesitation> ci Sénégal <hesitation> <noise> jigéen ñi ñoo ëpp <noise> ñoo ëpp tuuti góor ñi te loolu <hesitation> booy xool itam ci ni mu ko ëppee góor ñi <hesitation> ci xale yi boo ci demee noonu la kay xaw a <hesitation> ëppee tuuti kon dafay baax ci wàllu yëngu-yëngu bi ñu seet naka lañuy fexee ba en tout cas jigéen ñi mën a am ay yëngu-yëngu yoo xam ne nii daañu ci gën a mën a mën seen bopp daal di aussi daal gën ci mën a kër gi te ñépp xam nañu jigéen rôle bu muy joué ci kër gi népp xam nañu ne <hesitation> régulatrice la ci biir kër gi ñépp xam nañu itam <hesitation> nit ku xam ne nii mooy yar njaboot gi ci kër gi

waaye itam bu fekkee am na yëngu-yëngu boo xam ne mi ngi koy def yëngu-yëngu boobu mën ko jural koom dana mën a jàppale boppam jàppale njaboot gi waaye itam jàppale jàppale borom këram kon loolu tey jii dafa nekk loo xam ne nii en tout cas benn fànn la boo xam ne nii nit ñi war nañu cee bàyyi xel <hesitation> gën a bàyyi <hesitation> xel yëngu-yëngu jigéen ñi gën leen koo jox gëdd gën leen a jàppale moo xam <hesitation> ci nguur gi la moo xam collectivité territoriale la moo xam yeneen acteurs yiy yëngu ci mbir mi ñëpp daal war nañoo en tout cas <hesitation> joxaat bopp wàll woowu gën koo dëgëral
<inhales> d' accord soo nee yëngu-yëngu jigéen ñi xam nga c' vrai que yëngu-yëngu yi wax nga sa biir wax ne <inhales> bari na <inhales> waaye ci diwaan bii ñu nekk bu ñuy xool <hesitation> li nga xam ne <inhales> jigéen ñi mënees nañu cee mën a yëngu mu indil leen ay kom-kom boo ñu si doon limal ay exemples comme yan lay doon
waaw xam nga ñun sunu spécifité mooy le monde rural maanaam ñun li ñu gën a <hesitation> fi ñu gën a yëngu yëngu mooy jigéenu àll bi te ñépp xam nañu jigéenu àll bi li leen tax a jóg mooy mbay la sàmm la mooy itam soppi li li xam ne nii <hesitation> moom lañu bay wala moom lañu sàmm moo moo xam soow mi la moo xam <hesitation> dugub ji la moo xam mboq mi la moo xam ñebe ji la <inhales> kon bépp wàll boo xam ne nii dafa jëm ci wàllu <hesitation> soppali jigéen ñi dañu see nekk daanaka ñoom lañu fay gis te ñépp xam nañu ne ci wàll woowu <hesitation> jigéen ñi même budul loolu ñoom dafa nekkoon loo xam ni seen seen seen seen yitte la woon ndax ci biir togg gi ah lépp luy togg ci wàllu woowu la ci wàll woowu la jëm booy xool cere dañu ko daan togg <hesitation> booy xool itam laax dañu ko daan togg et cetera te yooyu yëpp nag dafa war a jëm ci léegi naka lañuy defee ba lépp luñu bay wala lépp luñu sàmm ñu xam ne daañu mën a am ay ay daañu ci am ay produits valorisés
loolu am na solo ci monde rural bi donc war naa mën a topp jigéen ñi ba ñu war <hesitation> ba ñu war cee mën a taxawal <inhales> comme ni ñu koy waxee seen i entreprises bopp <hesitation> <hesitation> Ibrahima
waaw xam nga loolu mooy mooy kii bi xam nga dañuy jigéen bi day def yëngu-yëngu yëngu-yëngu boobu <noise> naka jekk dañu ko daan dañu ko daan def <noise> <hesitation> ni ñu koy defee itam mooy comme ni nga ko waxee dañuy bay dañy sàmm dañuy sàmm ginaar dañuy sàmm xar <noise> dañuy def transformation

waaye loolu <hesitation> ci cadre toujours ci cadre informel la la la daan def

beneen bi ci des mooy <noise> dañ ni <hesitation> poche su loolu ñuy def

benn poche moo daan financé lépp
waaw mooy financé lépp <laughs> maanaam entreprise bi
waaw
ak <hesitation> poche su kër gi

kon fokk ñu xaajale keesu poche su kër gi ak poche su entreprise bi

kon dafa am yoon wu ñu rëdd yoon woowu tam bu fekkee jàll nga cii jàll jàlloo ci jaaroo ci yoon ba dafay xaw a doy waar comme ni nga koy waxee rekk <inhales> moom booy dem jëm cib dëkk ciw yoon ngay jaar waaye boo jaaree ci lu dul yoon

moo tax dafay am solo trop loolu tam jigéen ñi bàyyi ci xel xam ne dafa am yoon buñu rëdd te yoon woowu ci ab dëkk la jëm dëkk boobu tam dañuy war a kon jaar ci ci yoon bi jaar boobu nag mooy entreprenariat bi dañuy xool naka lañu koy formalisé

formation financement commercialisation
donc formation formalisé financement

yaa ñu ko doon présenté léegi
waaw comme <hesitation> comme ni nga ko waxee gan gi agsi na
di présidente Union des <hesitation> groupements féminins bu Kelle Gueye waaye nekk tam aussi <hesitation> présidente

kon nag mère Anta ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci Louga FM RTS

dëgg la jërëjëf <inhales> <hesitation> daanaka émission bi Ibrahima <hesitation> tàmbali na ko yàgg na tay ñu ngi waxtaanee <hesitation> li nga xamante ne moom mooy entreprenariat

<hesitation> yéen jigéen ñi

ni ko Ibrahima waxee léegi ne ñu ràññee poches yi <laughs> Ibrahima ci formations yi ngeen di wax léegi nii ndax ci biir formation bi

waaw xam nga <hesitation> loolu dafa am solo

wala tam bu fekkee sax <hesitation> am nga ci xam-xam waaye tam luy yokk sax xam-xam dafay baax ndax tam <hesitation> dàggi moom day day tax <hesitation> mu gën a ñaw rekk <hesitation> ab gopp boo ko daggee dafay gën a dafay gën a ñaw pour mu dagg ñax mi noonu la mel moo tax foramations yi daf cee am solo
<hesitation> Mhum ndax formations yi <hesitation> yi nga xam ne ni day tax nga mën a xam sa nga xam projet sa projet

soo amul business plan pour nga <hesitation> maanaam mooy projet boo xam ne ni danga koy tëgg ah tënk ko ci <hesitation> jëfin wi ni nga koy defee ni nga koy commercialisé ñan ci ñan la jëm jan alal ngay utilisé <hesitation> nan ngay fexee ba mu sax ah <hesitation> nan ngay fexee ba mu rentable maanaam nan ba gën a yokk xam ne mais li ngay wax nii est ce que loolu <inhales> dafay aaj nit ki jàng pour mën a xam loolu wala <inhales> même bu ku jàngul yéen mën ngeen koo dimbali ba mu am xam yoon boobu
waaw xam nga loolu ku ku ku jàng rekk ku ko xam fokk mu am ku ko xam ku ci nekk kooku mooy tax danga ciy jàppale jigéen bi maanaam da nga ko moom toujours mi ngi ci yëngu-yëngu bi waaye yëngu-yëngu bi dafa mel ne lu xaw a tas
dafa tas
amul maanaam structuré wu ñu ko yow nag mi àndi am sa xam-xam yow yaay mel ne un coach

ni nga koy defee nag mooy dangay teg jumtukaay yooyu lu mel ni comme business : en plan wala comme comme lu mel ni plan commercial

ñu ñu ngi nekkoon ci yoon nan ngay fexee mu gën a màgg ka fa nekkoon ci xay na yoon yoo xam ne ni xëy na <hesitation> tax na dëngoon na nga fexe ba mu tege ci yoon fexe ba mu gën a <noise> ba mu gën a màgg loolu lépp ay pexe la yoo xamante ni ay jumtukaay la yoo xam ne nii ñép borom xam-xam yi ñoo ci ànd ak <hesitation> jigéen ñi bëgg leen cee jàppale beneen bi ci des mooy lu mel ni que formations yi xam nga formation yi day jëm ci wàllu naka la ñuy saytoo alal ji naka la ñuy <hesitation> saytoo <hesitation> <smacks lips> xaalis bi naka la ñuy saytoo yëngu-yëngu bi naka la ñuy saytoo <hesitation> nit ñi naka la ñuy saytoo naka la ñuy saytoo yooyu ay formations la yoo xam ne ni dafa nekk loo xam ne dafay continué ndax ñépp xam nañu ne kuréel dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu dynamique la te <hesitation> xam-xam bi saa su ne <hesitation> day gën di day <hesitation> yo yu bees yi day ñëw te comme comme yu bees yi day ñëw tam xam-xam yu bees yooyu dafay baax tam <hesitation> jigéen ñi gën koo xam <hesitation> di ko jafandikoo
<hesitation> <hesitation> <inhales> loolu am na solo <hesitation> maman Anta

maanaam poche su entreprise ba ak poche su kër ga yéen si seen wàllu bopp naka ngeen war a mën a def ba ràññee <hesitation> ñaar ñooñu